bandiraɓe tedduɓe hettotoɓe radio communautaire mo Podor 90 POINT 7 balal Allah e weelede mum en garti e jamma hande o yuɓɓinde yewtere nde gownoɗen yuɓɓinde so tawi ɗiɗo saahaji keedi woni yewtere men nde innirɗen ndeema e gaynaka jamma hande o wonani en e kaɓirɗe o ko cukalel laaɓa juuɗe Kalisa Sow e yesso haalirde nde ko musidɗo moon alamudo moon miñiraguel moon ceerno Ibrahima no mbiɗenni en garti e jamma hande o gaam yuɓɓinde yewtere nde nde tawno ɗiɗo saahaji foof so tawi ɗi keedi eɗen kewi yewtude e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ɗo ni na paati e gonkaji men e banggue on ɗon woni eɗen jiiɗi yewtude wadde eɗen ñaago yimɓeɓe kala moona adda ballal mum yo addu ballal mum e yewtere nde ganduɗa nde ɗo ni ko nde jiɗɗen yewtude e jamma hande o woni so tawi oɗo saaha heedi jojji ko ko mbiten ko julde taske so tawi aari ne heewi yaadiɓe wonduɓe hen ne jeeya e mabɓe yeeyoɓe jawɗi sodoɓe jawɗi kono noon kadi ne jeeya e mabɓe jalluɓe wujjuɓe jawɗi ɓenne kadi koye nder mabɓe jeeya ɓenne hunde nde foof ko hunde yaadude te eɗen teski so ɗiɗo saahaji keedi guykaji ne kewa hen ɗum noon ne moƴƴi yimɓeɓe mbatta hen hakkillaji muɗumen no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi surtout noon e yimɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ko sagataɓe wonɓe e nder guure ɗe gaam ɓe mbawa addude hen ndenka mabɓe gaam addude hen ballal mabɓe nde tawno saahaji ɗiɗo ko saahaji kewɗi haajuji yimɓeɓe ko tampoɓe yimɓeɓe ko hewɓe golle wadde ɓe denta <hesitation> kaake ɗe ɓe ballodira e nder yimɓeɓe goto kala walla bandum nde tawno enen oɗo saaha mo gonɗen saaha ballodiral ne ngakki e nder gonka meɗen woni hayso neɗɗo nani wuulago ni e jamma heewani dillude fadata tan ko ha weeta wiiya min kay hanki jamma mi nani naggam min kayi hankki jamma mi nani naggam nde nanɗa nde tawi a dilluno ene wawi wooda ko ɗum naafi ene wawi wooda taw poɗɗo tinnode o tiinani so tawi a dilli o tiina o anda kankone wonko ko keewi nden mawɓe nden ne mbaɗanno so tawi hunde dilli e jamma neɗɗo foof ɗo wonno ma ummo daaro wone ƴewde ko dilli ko ko woni so wona to ma tan wonata koto bande te so tawi an ko gujjanteɗako so tawi a natti dañde kene wujje tan andu koye <hesitation> koye koye koye bande faayi so tawi bande o gayni an aɗa heddora andu koye ma ɗum faayi ɗum noon moni e mabɓe kala ne footi wallidde goɗɗo o ne footi addude ballal muɗum ne footi addude darde muɗum e yimɓeɓe kala ballodira ndenka woona hen beela yimɓeɓe ne mbawa dañje jaam mo ganduɗa ko kañum en foof dendi ɗum nde tawno enen gandi <hesitation> ƴettoɓeɓe mataw ene wawi tawa neɗɗo foof ko nawi wiiyete ko jeeɗu mum kono matw jeeɗu o no ardi ni woni wona noon joomum en cohlirno ko ɗum saabi eɗen mbiiya sukaɓe ɓa ganduɗa ɓeeɗo ni ko sagataɓe wonɓeɓe e guure ɗe yooɓe ɓeydu tinnare mabɓe ɓe ɓeyda wallidde guure ɗe woni ɓe ɓeyda wallidde koye mabɓe wasa wonde tan gonka mbaɓe wuuro ngo kirle tan yaade e nder wuuro tan daagade e simmade e yewtude e tan e wadde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ɗo ni wona gueɗe kanɗe e nder wuuro ngo so ɗum addata so tawi ndenka woni hen ɗum addata so tawi jamma a yii ma heptinani mbawa rewde e mum mbawa rende ɗum e ƴewde holko woni koyɗe mum e ko yaahata nden mawɓe meɗen so tawi neɗɗo naati wuuro wona keptinaɗo yimɓe ma yimɓe deewe mum ha jagga ɗum ha ganda ɗum walla nawa ɗum galle mawɗo wuuro ande ƴeewe loske ƴeewe tigui rigui muɗum holko woni ko yaahata so tawi yaahata tan ko peewal heew rokke ɗo waali walline so fiini dawa so tawi yaahata koko fewani jaggue so weeti jebbiloyo ɗo jebbilede ɗo waɗe noon yimɓe mbano mawɓe ɓe ko noon mbaɗanno nden joni noon a yaahat e nder wuuro kawra e neɗɗo ne rondi ko ganduɗa koɗo ni hedde 1 heure jamma 2 heures jamma neɗɗo ne rondi ko teddi ina yaaha kono haqqil a wonata e miijade boom matw oɗo ƴetti ko footani ɗum jeeyde ɗum ko hunde nde ganduɗa 2 heures jamma 3 heures jamma 1 heures jamma so tawi a hawre neɗɗo e nder wuuro no rondi a footani accude ɗum tan yaaha poɗɗa ko rewde e muɗum walla nodda yimɓe gaara jagga ɗum namdo ɗum enquête ti ɗum ko donggal ngal holɗo ngal ummi holɗo ngal faayi donggal 1 heure jamma ne feccita wuuro te wona jeeyaɗo e wuuro on ne footi namdede ko yahata kono noon sukaɓe joni ɓe hakkillaji mabɓe ne dabɓiɗi e on banggue goƴaji mabɓe e jeeraji mabɓe mawnani e on banggue no fewi moƴƴi ko jerto wona hen neɗɗo wona jertotoɗo jertade wona wona sikkude bonande kono jertade so tawi a yii ka famani a yii ka anda a yii na yiiratano hakkille ma wona ɗum de hayso wona ɗumne ene wawi wonde ɗum ƴewiraɗum sababude ko sikkuɗa ne footi wawde wonde ko beela ina wona ɗum walla wonata ɗum ko ɗum wawi wonde fofo kam tawa hakkillaji ne garta hen hakkillaji ne goona hen jomum o toppite so tawi ko noon wayi beela ma yimɓe foof nden ko muɗumen hiis ɗum ko hunde nde ganduɗa yimɓe foof ne pooti wallodirde hen ɗum ko to jamma ko to ñalawma ko to subaka ko to kikiɗe neɗɗo foof ɗo gonɗa oto hoolo ha laaɓa ceer oto sikku ha laaɓa ceer kono woto hoolo ha laaɓa ceer yaani won jertotoɗo goona miccotoɗo cikkowo kala ko jiiɗa mbasa jogade hen tan yaaqin ɗum ɗo de mataw ɗum ko bolle puyɗe ɗum ɗo ko naggam taw ko kulɗa ko walla ko mbasɗa sikkude ko wonko soomi e nder hen ko ganduɗa aɗa fonno hen miccade aɗa fonno hen jertade gaam jiiya hen ko poɗɗa yiide walla mbasa ɗum yiide ɗum addata ɗum ko jertaji ɗin ɗon woni ko kalɗen joni ko neɗɗo o nande hunde ne dilla e galle koddiɗo mum jamma mbasa dillude mbasa ummade so weeti subaka so tawi a nani ne wiiye toon naggam de waɗi naggam de waɗi mbiya ahan min kay waftu naggam nde kijjitimi de mi nani naggam ne dilla mi nani naggam ne dilla mi nani naggam ne dilla ɗum ɗum ɗon ɗum ɗon safrani haydara so tawi a nani dille jamma a anda kooɗe gooni mbiyeɗa ko yaa dillu annene beela so tawi dille ɗe nani aɗa dilla nanani goɗɗo ne dilla kono nani an aɗa dilla ene mbawi goppa ko jagguno ko jaaha walla an jiiyaɗumen mbawa eeronade yimɓe <hesitation> nodda faabo yimɓe gaara paabo beele ne jabtina ko donkanɗa ko ɗum ko hundeje ɗi ganduɗa neɗɗo kala hakkille mum ne footi wonde e ɗum ɗon neɗɗo kala ne footi jogade jeera ne footi joogade hen miijo adda hen ballal muɗum gaam ko gonduɗen ko enen gandi oɗo saaha ko saaha mo ganduɗa ko saaha mettuɗo sababude neɗɗo waɗa jokku jokki muɗum ɗeɓani dañje waɗa tobni tobni muɗum ha daña jawguel taw galle o foof koye jawguel nguel gotel fawi ala foof ɗooɓe jowti banggue goɗɗo so wona e jawdi ndi tan gootiri kayri gootiri jpooga kono foof kadi koye mayri faawa wooda garɗo tan ƴetta jawdi ndi yaaha ɗacca galle no wayi no no tan ne woni tumuranke te taw feere wonde ala ko dañira goɗɗum ɗum ko hunde hulɓinide ko hunde yurminide ko hunde kadi habnide ɗum noon enen kala nde tawno en juut kettani caggal saha juuɗe men kettani caggal sakantuma so tawi a waasi ɗum ɗo tan batta ɗon ko wonno ko walla mbaɗa ko ɓuuri ɗum ɗon nete enen hunde foof ko tooɓo tooo mbaɗo hen no no denɗam Samba Diallo foof so daañi jawdi tawata ko peeje kewi hen tooɓo tooɓo hewi hen jawdi ndi ganduɗa ndi ɗo ni ɗeɓaka dañede walla ni joomu taw ko jibinirano waasiɗi woppi hen haajuji mum foof itti hen hakkille muɗum woppi ɗum ɗon wii ɗum ɗo nde belle mami waɗɗum layya so Allah wurni ndin jawdi ha layya yonti woodi garɗo labbiti ɗum yaadi hen woppuma ko tampere ko gooƴa mawɗo ɗaccirma ɗum noon yimɓeɓe ne pooti wallodirde e kooye muɗumen e ndenka e nder guure ɗe e ndenka e nder galleji ɗi e ndenka e nder saraji ɗi kala mo jiiɗa ene yaaha ma heptinani nder jamma aɗa footi noddude yimɓe mbiya min de wonmo jiimi ɗo mi heptinani ɗum ƴeewen beele men gandu moni kanko ande ko yahata ande tan ko yahata so tawi ko yahata ko ne laaɓi ina famni o woppe o yaaha ko yahata ko laaɓani o famminaki o jaggue so tawi weeti yimɓe jebbilamo laamu o walla gaccamo o yaaka tawi paamani ko yahata ko kono jiiya neɗɗo ne yaaha nder jamma e nder wuuro aɗa hooɗe wuuro ngo ko jibineɗa hen mawnu ɗa a hebtinani ɗum a anda ɗum aɗa andi footi wonde tan komo jeeyaka e wuuro ngo kam jeeyaɗo e wuuro ngo foof sa ɗum aɗa footi ɗum andude sa yiimo no jiirata jeeyaɗo e wuuro ngo donka ɗum andude weɓata wadde so tawi yii ko a heptinani hayso tawi a wawa wullude waat feere kam wooda mo pindinɗa so ɗiɗo so tato so naayo jaahon jettoɗon e makko jaggonmo jiyonymo namdo ɗonmo kowoni koyɗe makko ko yahata ko ƴewata kono noon hande ayiyat neɗɗo ne walde kakoñ muɗum wooda garɗo sortira ɗum seesa yaaha nde yahata nde mbiya min de mi leƴƴima ɗo neɗɗo ne yaaha walla min kayi mi nani toona dille walla min kayi wonɓe coynimi ne ndewi ɗo ne joogui naggam kono mi sikki taki ɗum foof ko wasde jogade miijo ko wasde jogade feere ko wasde jogade hakkille hayso tawi en cuusa wiide jomum wona ƴoƴƴone o wona ƴoƴƴo ballowo kam ƴoƴƴo ballowo so yii ko so yii ko famani jogoto hen ko jeera ɗum renno guure men nden renno guure men nden mawɓeɓe he saahaji ne waɗe mabɓe ɓe Allah walli ne pamɗi ɗoyli kala ko dilli ne tiina kala ko dilli so tawi tiini so yii gandi ɗum ɗo de footi wonde tan mataw ko garɗo ƴettude te mbawana ɗum haydara jaaha wooda ɗo molti jaaha pindinoya yimɓe mbiya ɗumen ahan min de wonmo jiimi nokku maani gaare dewren oga banggue yo ɓe dewru o gua banggue ha yimɓe gaara mbaɗa lawgu ha mbawa jaggude joomum mbawa haldude muɗum namno ɗum so tawi tawi kene ƴetta jagga ɗum so weeti jebbila ɗum ɗo pooti jebbilde so tawi tawi ko ƴettani jogaki haydara namdo ɗum ko haayata so tawi haali ko laaɓi ɗacce so tawi haalani ko laaɓi jaggue ha weeta holle ɗo footi hollede halde no footi haldede beela ne ande moni kanko ande holko waɗi janggo so tawi ko wayi noon watti taw yimɓe ne mbawi wiide a kaari de yiyanoma ɗo kaari de waɗino naggam walla kaari de ne sikkano ne waɗa naggam ɗum noon ko ɗum jidɗen bandiraɓeve garta hen nde tawno guulaliɗi kewi gooƴaji ɗi kewi hande hay goto ala hoolare e hoore muɗum boom woto nawete kañum e hoore mum haskantuma noon ko joogui hande hay goto waldani e hunde joguiɗa haaqiga ko balduɗa ko koko finata ko ni finirata hay goto suusa lelade taw uddani damal taw sokani kalɗo leeliɗa aɗa jaggui haade ma haade wedde ina wawi an e hoore ma dondeɗa nde tawno hande gulali nagala hay goto wullata ko an fonno wullude so tawi hunukoma habɓama a wullani ala goɗɗo jiiyowo hayso neɗɗo yii aɗa ronda wiiyata tan ɓe mataw ko fijoɓe walla ɓe mataw ko waɗoɓe ni walla ɓe mataw ko wattoɓe ni ɗum noon jiɗɗen yimɓeɓe gandda hen ballal muɗumen e yewtere nde so tawi Allah jaaɓi eɗen jiiɗi feccere ɗimmere nde wonata koyi namdal ngal ganduɗa enen kewi namdade ɗum so tawi ɗiɗo sahaji keedi woni mandi Sénégal wawanta hoore mum to banggue layyaji waasa jiggoyade sababude men teskade so tawi ɗiɗo saahaji keedi so tawi Mauritanie addani Mali addani Gambie addani Burkina addani eɗen tiina enen e kooye meɗen caɗele mawɗe goonoje e nder leydi ni sababude Sénégal naaɓe wasde wawande kooye muɗumen to banggue layyaji namdal wooni mande cikkuɗen aynaɓe ene pooti wawde jogade kooye muɗumen to banggue layyaji taw en joggoytako en patta e hay goto nde tawno so tawi gurdam ma walla goƴaji ma foof pattuɗa ɗum koye goɗɗo ina wawi dañira no jiiɗirɗa ni comme ne wawi mbasa dañirde no jiɗirɗa ni te mbasa dañirde no jiɗirɗa ni ɓuuri mbadade dañirɗa no jiɗirɗa ni nde tawno neɗɗo kala ne footi wooƴede ko ganduɗa koone ko ɗum jeyɗa woni enenne jeyɗen ko leydi ndi jeyɗen ko <hesitation> jawdi meɗen ndi hol mande cikkuɗen eɗen pooti wawde wawande koyemen ha no frontiére uji ɗi uddirte ni so tawi won ndeemaji ɓendi <hesitation> mbiyen yo frontiére o udde ha jeeyen enenne mande battaten wiide woto hay goto nannu jaawdi muɗum leydi ndi ha jeeyen ko joogui ɗen ko nde tawno ko joogui ɗen ko ne wawi yonde mande ɗum ɗon kewata e mande yimɓeɓe pellitta daara kañumen foof mbaɗa junggo e fandu hayso tawi wona leydi ndi foof yo woon diwan o kam wawa darade wadda junggo e fandu wona wuuro foof wawa rende e wuuro muɗum wuuro foof so tawi woodi mo jiiɗon mo kebtinani so gulli ɗum so tawi doogui taw ne mbawa eerade guure taariɗe ɗe foof mbiya ɗumen ahan minen de won momin dillini ɗo o dogori banggue on ɗon ononne ummoɗe daaroɗe baaɗe lawgu minenne min mbaɗa lawgu enen yimɓeɓe foof so mbaɗi lawgu wasata e mabɓe jiiɗo wallla wasata kankonne so tawi o yii ɗiɗo lawguji yimɓeɓe foof ne daari nde ɗo darde ene wawi janggo o wasa wattude no waatno ni walla janggo o wasa jogade cuusal ngal o joguio ngal haawo waɗi ko waɗi ko ɗum noon enen jiiɗi musibɓeɓe gadda hen ballal muɗumen e yewtere nde nde tawno enen gandi yewtere nde no mbiɗen ni ko yewtere moon ko yewtere men ko yewtere rendo ngo woni ni musibɓe wiyoɓe <hesitation> sinno ko saago muɗumen taw ɓoggol ngol udditake sababude no kaldeten ni tan kono noon kadi yewtere rendade ko balal ngal woni addoɓe balle muɗumen e yewtere nde woni noddoɓeɓe kamɓene eɓe joogui ballal maggal e yewtere nde ɗum saabi en mbawa wasde nannudeɓe hen nde tawno wonkoɓe jogui en ngala enenne wasata ko jopguiɗen keeɓe ngala kono ko ɓuuri hewde ko koye mabɓe woni wona e meɗen garten joni joni e ɓoggol ngol mbiyen technicien men karalla labtuɗo golle o yo udditan en ɓoggol ngol mbiɗen kala mo ganduɗa ne yiiɗi addude ballal muɗum yo waat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

mbiɗe andi tan no jagguirɗa ni kaɓirɗe mbiɗe jaggui tan an ka dañƴo jawdi taske ha parɗa ɗum waɗi golleɗe deewi lawol no fewi mbeɗa andi an e babam foof kon dañɓe jawɗi ha parɗon ɗum waɗi onon no jagguirɗon ni kaɓirɗe machallah kaɓirɗe deewi lawol tigui rigui tigui rigui ɗum noon en en beltinima no fewi sohna Kalisa Sow e technique mo jaggui o en beltinimomo en beltinima babmen Moussa Sow walla mbiyen Dj Sow en beltinimomo no fewi no fewi no fewi e nooɓe ɗoowirini kaɓirɗe en calmini en juurima musibɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo ne ketto en e oɗo saaha so tawi yewtere nde fuɗɗima hakkillaji muɗum foof ko hen gooni en calminat juuroɗen ceerno men haalifa men ceerno Djibril Alpha Mahmoudou halifa diman mahib ɗo wuuro Madiw noon calminirten ceerno men ceerno ceerno Mountaga Tall toon to wuuro meɗen Ndiayel calminiɓe en jurimaɓe ceerno Hammat Sylla en calmini en juurima ceerno Abdou Karim Watt en calminimo en jurima ceerno Ousmane Maal min mbiimo yo jaam hiire mabɓe ceerno Abou Mamoudou en calmini ɗum en jurima ɗum noon calminiɗen ceerno Mamadou Samba en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe noonne en mbi yo jaam hiire ceerno men musidɗo men ceerno Abdourahmane Toure Mamadou Hassane Anne en mbiɓe en calminiɓe ceerno Abdoul Ba en e dendagal almameɓe wonɓe ɗo e nder wuuro ngo ceerno men ceerno Cheikh Baba Diongue e kala mo almami gonɗo ɗo e nder wuuro he kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe en mbiɓe en ñaaguimaɓe duwaw en dokkiɓe duwaw enen e banggue meɗen noon calminirten musibɓe ɓe ganduɗa no mbiɗenni oɗo saaha so heedi hakkillaji muɗumen foof ne keedi e heeɗade meɗen ko wayno banimen debbo Binta Hawa Sow en calminimo en jurimamo noon calminirten sokhna Fatimata Aliou Sow en calminiɓe en calmini dendagal Kooti naaɓe en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe Mariame Sileye Diallo a saminima noon calminirten Mariame Baydy Sow kamɓe kala ko ɗon ɗo wuuro meɗen Kooti ɓe gooni e Moussa Abdoulaye Sow en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe noon calmirten Raky Mamadou Ba en mbive kamɓe kala yo jaam hiire mabɓe eɗen gandi kamɓe kala oɗo saaha so heedi hakkillaji mabɓe ene ketti e heeɗade meɗen ɗum noon en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe en calmini dendagal Kooti naaɓe musidɗo men Yero Diaw to Thile Boubacara en calminimo en calmini banimen debbo Ramata Lam en mbi yo jaam hiire mabɓe noon calminirten banimen deɓɓo Oumou Aliou Sy toon to wuuro meɗen Diatar e joom galle muɗum Habibou Sy en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe e dendagal hettotoɓe men e oɗo saaha en mbiɓe kamɓe kala yo jaam hiire mabɓe nde tawno eɗen gandi so ɗiɗo saahaji keedi hakkillaji foof keedi koye hettade nde yewteremen nde so tawi en garti e yewtere nde no mbiɗen ni ko wuulago jamma ɗaccittake e goto mbiɗen ko guykaji ɗi no mbayi ni e so tawi ɗiɗo saahaji keedi hunde nde ne hawni ne hulɓini ne wurmini kono noon enen jiiɗi yimɓeɓe monikala adda hen darde mum adda hen balal muɗum darde nde woni sagataɓe ɓe ganduɗa ina e nder guure ɗe ɓe mbaɗa hakkillaji mabɓe e guure ɗe tawde Allah newnaniɓe kamɓe battinto ɗanade e guure ɗe ɓe mbaɗa hen hakkillaji mabɓe ɓe ketto kadi mbiyen yimɓeɓe kala mo ganduɗa o ɗo ni aɗa hoddi e neɗɗo an ɓuuri ɗum famɗude ɗoygol sa nani dille jamma ummo so tawi koye galle ma bisimilla ma yii so tawi wona e gallema ko galle koye galle koddiɗoma nodda ɗum mbiya ɗum kaari an ko dilla ko toon ko woni so tawi ummima ma yii so tawi ko dillata ko annene aɗa wawi ɗum yiide mbawa wiide tintinde ɗum kañumne ummo daaro so tawi ko ɗum hunde fonde faalede faale guila woɗɗoyani nde tawno hande <hesitation> nden boom mawɓe galano tintinirɗe joguiɗen hande ɗe nden mawɗo foof ummiɗo ko so yiiɗino habrude hunde yaahat yettoyo fugga ummina hande ɗo leeliɗaɗo koddiɗo ma a footani ronkude jogade numéro mum téléphone so tawi a yii ko wayno ni nodda ɗum téléphone mbiya ɗum an min noon ko nananmi ko ne dilla ɗon e galle moon o ko ɗum woni a ummotako ƴeewa ko ɗum woni dille ɗe ne mawni de ahan so joomum ummima so tawi koko foofti kaalede faalo guila woɗɗoyani so tawi koko footi oynede wiima ahan min de ɗum mi famani ɗum ar faabomi walla noddon ɗon noddirɗe wuuro ngo foof oɗon mbawi ɗumen noddude kayi foof ummo ɗo wonno ɗo daaro ara faabo ko faabete ko so tawi ɗum waɗama tan ene wawi wooda ko naafi ko heewi e ko ganduɗa koɗoni e dille mbaɗoje ɗe e nder guure ɗe nde tawno ko ɓuuri hewde hen boom yimɓeɓe ɓuuri jaggude beele wona sukaɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni wiiteɓeɓe yo nden guure ɗe beela wona e mabɓe ittoɓeɓe ko jeeya ko e guureɗe beela wona e mabɓe jeeya ɗum woni haaju so tawi ko ɓen koye nder wuuro he kadi jeeya ko kañumen kadi gooni ƴettoɓeɓe kaake wuuro ngo on raafi ɓeydima wonde raafi on raafi ko raafi ɓurtuɗo saabu raafi on ɗon o wona bebɗo safrude haaɗimo webde safrude komo cuddoto ɗa so tawi ko kañum woni ƴettanowoma sa renaki donka yiitude ko ko ko jiilotoɗa ko so tawi fonno walloɓema yiilade ɓe ko kañumen gooni anwonoɓema ko jiilotoɗa ko ena wawi beddoyoma ene wawi walla ni wiyama ko heewi e guureɗe ene waɗi ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni nana e nder guure ɗe hayso tawi wona kañumen ƴetti e juuɗe muɗumen kono ko kañumen ballitta ƴettoɓeɓe ha daaña lawol ɗo ndeewi kañumen ƴettata totta ƴettoɓeɓe nawa kañumen garta goona e walludema yiilade so tawi jomumen paayi ko funnangue wiima ala ɓeeɗo ɓe guykaji mbaɗini paata funnangue payata ko hirnangue ɓeydo ɗa woɗɗoyde kanko o ɓeydo woɗɗoyde ɗum noon ko hundeji ɗi ganduɗa so tawi ɗum kadi ne woodi e guure ɗe a gandon de cuumu iwri ɗo sikkanoka cuumu iwri ɗo sikkanoka saabu suumu yewno ñippirede ko ko ndiyam so tawi ko nder maayo cuumu ummi jahni ñippoɓe ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde fonde wattede hakkillaji so tawi sukaɓe ƴettoɓeɓe koye nder wuuro he gooni ko kamɓe gondi e nawoɓeɓe ɗum ko hunde nde ganduɗa ko hunde annude ko hunde fodde haaɓede waasa hay goto waasa sudde hen hay goto kala mo ganduɗa ɗum ɗo kañum ko ɗum ko meccal mum ko ɗum waɗata e nder wuuro he jomumen mbaasa suɗodirde sababude sa suuɗi joomum an e cuɗɗo o an e ɓuuri wadde boone e kanko ƴettuɗo o cuuɗowo gujjo ɓuuri wadde booni e gujjuɗo naawi o gujjuɗo kaam ko membotonoɗo tan Allah hawridiniɗum hen naawi yeehi an noon ganduɗo o ko kanko naawi te a daañani hen haydara caaliɗa haalde ko kanko naawi an kayi ko an ɓuuri wadde boone an ɓuuri bonnude ko booni ko ɗum noon wiyama wuyɓeɓe koye nder guure ɗe gooni ko kamɓe ƴettata ɓe totta nawoɓeɓe naawa so tawi ko noon ko hunde fodde daranede ko hunde fodde haaldede ko hunde fodde yewtidede e banggue guure ɗe yimɓeɓe laaɓadira hen deedi mbaasa suɗodirde nde tawno so tawi walloɓema yiilade ɓe ko kañumen gooni wuyɓema sa renaki mbaasa yiitude ssabu ɗo nawatma ya yiiloyo to e ɗo kaakemaɗe naawete to footani wonde gotum nde tawno ɓe gandi so gujjo o yitama ene wawi kamɓene wooda kooɓe dañori hen walla wooda ko naworiɓe hen ɗum noon en mbiyat tan yimɓeɓe yo tinno e guure ɗe ɓe mbatta hakkillaji mabɓe ɓe ganda ndenka ka waɗɗi ko kamɓe ndenka ka waɗɗi ko joom guure en ɓe nde ko joom guure en noon fuɗɗori ndenka muɗum koye sagataɓe wuuro ngo sagataɓe ɓe ko kañumen pooti darade darde wawde rende wuuro ngo rende yimɓeɓe beela kaake muɗumen ne kiisa beela kaake muɗumen ne daaɗa sababude enen gandi no mbiɗen ni joni neɗɗo joogade jawguel mum gotel ɗeeɓani guel dañje Allah andi no dañiri nguel e tooɓo tooɓoji muɗum ene gaasa taw ko ñamande fawade laaje ene wawi tawko <hesitation> no heeɓiri foof waɗi feere kam ha heeɓi jawguel gootel e galle mum machallah ɓesgu machallah ene yaawa boom ko joogui ko yonata so tawi woodi garɗo waɗi ɗum coofet yeeyi woppi ɗum ɗon hayko ko <hesitation> yaweteno ko natti ɗon wonde te feere wonde ala no goɗɗum dañira vum ko hunde nde gandu ko hunde hulɓinide ko hunde yurminide ko hunde habnide ko hunde nde ganduɗa yim foof ne pooti walludemo wallude kooye muɗumen beela kala neɗɗo dañanɗo hoore muɗum jawguel mum guel layyi beela Allah ne wurnana ɗum jawguel makko guel ɗon ha saaha bo footi layyade o yonta o layyo jawguel makko e hakkille makko deƴƴo o layyido ɗum e sukaɓe makko ɓesgu makko ñaama hen kankone hakkille makko deeƴa hen so tawi wona ɗum so tawi jawguel guel nawama o ɗaccama kanko e ɓesgu makko o Allah goɗɗum ko jogui ñandehen yonta o ala ko waɗi hen ɓesgu o ne ƴeewamo ene ƴeewa <hesitation> yimɓeɓe foof layyima kono minen de baabamen layyaki ɗum ko hunde hulɓinide ko hunde nde ganduɗa ne wawi addande gorko o raafiji mawɗi e nder hoore muɗum sababude ko fonno wadde ko o ronki ɗum wadde te alana ɗum feere ene wawi raafiji keeɓa ɗum hen ene wawi miijoji bonɗi joolana ɗum hen ha wawɗa ko footano wadde walla waɗira no footano waɗirde ɗum noon ñaago ɗen tan yimɓeɓe yooɓe tinno ɓe mbatta hakkillaji e guure ɗe mbatta hakkilaji mabɓe e ndenka guure ɗe beela kala ko woni hen ne hiisa beela kala ko woni hen ne ne na na <hesitation> ne yaara no footi yarude ni beela monikala ko joogui ko ne danda ɗum hay hunde ɓuurani yurminade e habnade e ƴettanede ko ganduɗa hay hunde wonani hen tawa wona ala ko mbawɗa hen ɗum noon en jetti kala mo ganduɗa ɓeeɗo ko hettiyankoɓe mbiyen tan mbiɗen no mbiɗen joni ni kala mo ganduɗa aɗa yiiɗi addude ballal muɗum bisimillama musidɗo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
bisimilla
salamu aleykum
waleykumu salam wa rahmatullah han
horaire Podor
horaire Podor ala wona horaire <music> <laughs> o suuwa dañje passe <laughs> ne wawi ko * <laughs> musidɗo jarama o fuuri no fewi 88 628 00 01 capanɗe jeetati e jeetati temedde jeegom e nogas e jeetati mbaɗa ɓolum laabi tati mbaɗa gotel ko ɗo natta so tawi a yiiɗi addude ballal maɗa e yewtere nde ɗo ko radio communautaire mo ¨Podor 90 POINT 7 minen min jaahani min gartani komin jooɗiɓe ɗo gotel Kalisa ɓamtana en sawto gonɗo lees o

sokhna Kalisa gollema jooɗi peewi no mbiɗen ni en beltanima dendagal ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni oɗo saaha hakkillaji muɗumen no mbiɗen ni ne ketti e hettade radio communautaire mo Podor 90 POINT 7 ko wayno banimen debbo no mbiɗen ni Binta Hawa Sow toon to wuuro meɗen Dorobo noonne kayne Binta Dia ɗon to wuuro meɗen Mbaal Mariame Sy toon to Cofde Dially en calminiɓe en juurimaɓe noon calminirten musidɗo men Mamadou Sow ɗon ɗo wuuro meɗen Cewle noonne kayne Mamadou Oumar Sow en calminiɓe en jurimaɓe sen en calminiɓe en jurimaɓe en calmini galle makko kala ko wayno musidɗo men Aly Diagne e Saykou Sow en en mbiɓe kamɓe kala yo jaam hiire mabɓe en calmini dendagal hettotoɓe men ɗon ɗo wuuro meɗen Figga en mbiɓe kamɓene yo jaam hiire mabɓe ko wayno musidɗo men Amadou Diallo ɗon ɗo wuuro meɗen Figga ceerno Amadou Diallo hande kam o nana ceerno hayso tawi o heewani ɗum nande en calminiɓe en jurimaɓe en calmini dendagal Lay Figga naaɓe ko wayno Mamadou Oumar Ba e dendagal ko woni toon kamɓe kala en calmini koorijiɗi foof en jurimaɓe en beltanima ɗumen no feewi no fewi no fewi no fewi eɗen gandi oɗo saaha so heedi hakkillaji mabɓe ene mawni e kettogol radio ngo noon calminirten ko wayno musidɗo men Djibo Dia ɗon ɗo wuuro meɗen Saede noon calminirten musidɗo men Demba mo Dimaloguel en calminiDemba Guaw en so renaki noon kaal haala guesa ba so renaki tan en kalata haala affaire taw so ɗaccani ko haalata ko ma en meeɗad haalde ɗum ɗum noo Demba Guaw saɗa wawi dentoɗa oto woota nande ko ko min kaala joni joni sirluji gonɗiɗi e nder hen ɗum noon faami tigui rigui affaire kelɗo canal foof no footi waɗata sa renaki mi haala joni kelgol canal ngol no yaaruno ɗum noon en calmini musidɗo men no mbiɗen ni Demba Guaw e dendagal wonɓe ɗon ɗo wuuro meɗen Saede hay goto en gaccani ɗon kamɓe kala en calminɓe ko wayno musidɗo men Mousa Ba en en calminiɓe en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe e dendagal weltotoɓe kamɓene e dner wuuro meɗen Saede en mbiɓe kamɓe kamɓene yo jaam hiire mabɓe nde tawno eɗen gandi oɗo saaha so heedi hakkillaji mabɓe ne mawni e kettogol ngol ɗum noon no mbiɗen ni kala mo ganduɗa ne yiiɗi addude ballal mum waɗata ko 88 628 00 01 capanɗe jeetati e jeetati temdde jeegom e nogas e jeetati mbaɗa ɓolum laabi tati mbaɗa gotel ko ɗon natta gaam addude ballal maɗa e yewtere nde nde tawno mbiɗen ni yewtere nde ko yewtere men ko yewtere moon ko yewtere rendogo enen gandi no mbiɗen ni oɗo saaha ko saaha kawniɗo ko saaha kabniɗo so tawi neɗɗo o nawana ma boom ko iidi julde kene wona lebbi lebbi ene wawi feere wona e fewjede kono joomum jooɗo ha heddo ko janggo ko ɓaawo janggo taw ala foof ɗo joomum wawi sakkoyde feere hay nokku goto ƴettanede ɗon ko hunde mawde ko hunde ko hunde hulɓinide ko hunde yurminide ɗum noon emin gadi ɗum kam ko hunde nde ganduɗa monikala hakkille mum ne artude enen jiiɗi yimɓeɓe gadda hen ballal muɗumen hol peeje mbatteɗe ha guure ɗe mbawa hiisde ha guure ɗe mbawa renede e hooli peeje mbatteɗe ha ɗum ɗo wawa iwde beela laamu ngu ne footi tinnade e ko wiiko kañumne so tawi neɗɗo ƴetti ina footi sokede duuɓi ɗi footi sokede ɗi so tawi neɗɗo o jaggama taw mo wawa lelade ko footi noon fodde ko lelto ko toon kam kanko kam ma yimɓe kiis e makko hayso tawi kiisani e goɗɗone kanko kam ma kiise makko kala jaggaɗo so tawi ɗum waɗama e muɗum lawol ngol ko wiiko waɗama e muɗum tan so ɓooyi hayso nattani ma wood mo ɗum hulɓini kam kono noon so tawi woni so tawi jomum heehi toon balɗe ɗiɗi balɗe tati tan kadi kawrita e muɗum wayno wona kañum wonno ni ɗum ne addana jomumen yammere ina addana yimɓeɓe <hesitation> nattuide hoolade ko haalete ko moƴƴi so tawi neɗɗo o wiyama so tawi a waɗi naggam o aɗa sooke duuɓi jooyi duuɓi sappo taw so joomum yeehi yimɓe ne mbayra ɗum yiide kam duuɓi jooyi duuɓi sappo tawne ganda ko toon woni ɗum ne hulɓina goɗɗo mo ganduɗa oɗo ni ne yiiɗa yaade toon kono so tawi neɗɗo o yeehi ene sikka ko duuɓi sappo o wonata toon o woni toon hay lebbi sappo o arti ene wawi goɗɗo wiiya ɗum ko haala tan watta ko ɓuuri ko watno ko walla konko e hoore makko o wasa ɗaccude o watta ko watno ko walla o watta ko ɓuuri ko watno ko ɗum noon enen ñango laamu ngu kañumne yo wattu hakkille muɗum e ko haaldete ko haalata ha yimɓe nana so tawi woodi naggaɗo e ɗum yo ko wiiya ko tabitine e muɗum beela goɗɗo so nani ɗum hakkille mum ne woona e somi waɗi ɗum de ɗum ɗo heptotomi hen a yiiɗa vum heptoma mbaasa ɗum wadde mbeɗa sikki so tawi wiiyama gujjuɗo foof ne sooke duuɓi sappo so tawi a wujjani ene wawi mbasa sookede tawde a wujjani a sooketake ɗum so tawi a wujji noon a sookama ɗum hay toñanggue woote ala hen ala foof poɗɗo arde darade ne hujjinano ma woota sooke te tawko an waɗi gueɗel gonguel guel ko enen ɗo nde tawno hen saahaji wujjoɓeɓe ko heewi hen ko bandirɓe gujjanta bandiraɓe so neɗɗo wujjanama jawdi mum yaaha yimɓe kadi gaara jana e muɗum ne mbaɗa ɗum tinno yaafo tinno muñ tinno naggam te taw gujjo nawi ko nawanno o yeehi gujjo nawa ko nawanno ko ha paara yimɓe gaara e muɗum kadi ene mbiya ɗum yaafo ene mbiya ɗum muñ tan en mbiya ɗum tambito gongol waad naggam waad naggam te tambito gongaol te taw an ko ɗum tan joguino ɗa ala so yimɓe gaari kayi tawi neɗɗo ne nawi kaake janane jaggama so yimɓe gaari pooti wallude ko nawanaɗo o kono woona wallude nawɗo o so tawi ko nawɗo o wallete so tawi o yeehi o artine ko nawtowo saabu o andi kanko omo joogui walloɓe so yimɓe gaari kañumen foof janata koye nawanaɗo o joni kayi muñ tan o kay ko bandiraɗo waɗi ni joni kayi ala ko wawa hen joni kayi heddi tan ko muñde joni kayi heddi tan ko tombitoɗa gongol joni kay heddi tan ko jaafoɗa ɗum ɗo so tawi nawowo nani ɗum ɗo aɗa andi o ɗum woppata woppinta ɗum nawde nafata kayi so tawi neɗɗo o nawi ko bandiraɗo o nawani kadi ko bandirɗo so tawi yimɓe gaari mbiyamo nawemo lawol o ko waɗiko nde ɗo bonande o waɗi woto hay goto wonde e makko yo yimɓe yo naawe lawol woto hay goto rewe makko yimɓe goppamo e yeewe gaccama o weeya gaccamo o wona tumuranke so tawi ɗum waɗi janggo omo wawi ɗum wasde wattude kono so tawi o yii kanko nawɗo o banggue makko ɓuuri hewde yimɓe aroɓe ina ina ina tinna ɓernde makko ɓuuri hewde hewde e aroɓe ene tinna ɓernde nawanaɗo o so janggao ari ko nawtowo o ɓuuri ko nawno ko mo naaw ko ɓuuri ko nawno ko walla o nawana goɗɗo salo nawdemo lawol waɗa e makko goɗɗum walla waɗa e makko ko ganduɗa koɗo ni yiiɗano ɗum wadde walla kañum e hoore mum wona ɗum anniya mum waano ɓernde mum fuuɗa wooda ko waɗi hen ko ɓurti ko fonno wadde ko ɗum foof addata ɗum ko yimɓeɓe so gaari yooɓe keede e banggue nawanaɗo o woto ɓe kettu e banggue naawɗo o sooɓe ñaago wotoɓe ñango nawanaɗo o yo yaafo wotoɓe ñango nawanaɗo o yo muñ wotoɓe ñango nawanaɗo o yo tombito gongol yooɓe kaldu e nawɗo o yooɓe mbiɗum an somin certi e ma an somin gaccima a wonta nawde kaake janane saaka kaake bande gujjanɗo bandum kayi ronkani wujjande goɗɗo gujjanɗo bandum dandi <hesitation> haaloɓe Pulaar mbi kalɗo jiiɗa gujjo ladde idi wujjude koye nder galle mo woni o ɗon tan wujja mbuɗi jooyi wiiye ko bolle puyɗe wujja mbuɗi sappo wiiye ko bolle puyɗe wujja temedere wiiye ko bolle puyɗe ha ɓooya wujja ujunere ha ɓooya watta wujjude ujunaje ha ɓooya tan so halti boowal kañumne ko yii toon foof ƴetta jaggata tan koko wonno ko ga ɗum tan woni ga ɗum noon haaɓete ɗum ko haare yimɓe foof kaɓata hen so tawi ko ɓiiye haaɓ hen so tawi ko ɓiiyam yoomi haaɓ hen enen foof denden kaaɓen hen beela ɗum ne ummo e meɗen nde tawno ɗum wona hunde moƴƴere e leeñol ko hunde fortore leeñol ko hunde nde ganduɗa ko hunde yawde bonnude leeñol nde tawno addata ko gañgu hakku yimɓe so tawi a nawi kaakam ɓinguel ma so nawi kaakam somi nawi lawol min e ma sa renaki so tawi a ɓuurani jogade hakkille cikka komi gaañoma bonodiren hen somi ɗacci minne mi perta an a yooɓata kam noon ɗum tan woni ganummaji ɗi sinno a rondotono jawdi ma gadda jooɓami walla kanko ɓiɗɗo somo jogui jawdi taaƴa hen gadda mbiya ko o nawanɗoma kañum jeeyi ɗum ɗo jaggu ɗo